Nkurɔfokuo bi ahyia mu, na wɔn nyinaa hyehyɛ ntade mfitaa mfitaa. Buuku bi da table so. Buuku no ahosuo yɛ green, ɛna calculator da buuku no nkyɛn.

Nkorɔfoɔ bi ahyia. Papa bi gyina akyire hɔ a ɔkuta mic. Maame bi nso egyina anim hɔ a woama ne nsa so a ɔsan hyɛ crown. Na ɔhyɛ ataare a ɛrenni nsa a n'hosuo ɛyɛ tuntum.

Mmayewa mmienu gyina atosodeɛ ho. Baako hyɛ atare tuntum. Atosodeɛ no bi ne, wɔtamelɔ, aborɔbɛ, kwadu.

Maame foɔ mmienu a nkɔlaa gyina ɔmo nkyɛn. Maame baako hyɛ ataare, maame foɔ mmienu nyinaa hyɛ ataare fitaa ɛna nkɔlaa bɛyɛ bebree agyina gyina n'enkyɛn. Nkɔlaa no nyinaa ɛsere a ɔmo ani agye.

Maame bi a ɔbɔ duku kɔkɔɔ na ɔsan hyɛ atade kɔkɔɔ sane fura ntoma kɔkɔɔ, na ne nkyɛn no, maame bi a wahyɛɛ nose mask gyina hɔnom, na maame no koro no kuta phone ɛnna ɔsan bɔ watch.

Nkurɔfokuo bi ahyiam wɔ baabi faako, na ebi kuta nneɛma wɔ wɔn nsam. Nneɛma no a ɛkuta wɔn no, ebi ahosuo yɛ fitaa a atwerɛdeɛ gu so, ɛnna ebi nso deɛ yɛ blue a atwerɛdeɛ kɔkɔɔ gu so.

Nkurɔfoɔ bebree ahyia mu wɔ ha. Dodoɔ no ara yɛ mmarima. Baako hyɛ sopɛɛse. Baako nso bɔ bag. Baako nso amoa ne nsa te sɛ deɛ ɔde reba abɛbɔ obi, ɛna bebree nso wɔ mu a wɔahyehyɛ ɛkyɛ.

Maamefoɔ bi ahyiahyia. Baako hyɛ ataare fitaa a okita nsuo. Baako nso de afraba ahyɛ n'akyi a ɔso adeɛ. Ɛna wɔn a aka no nso wɔhyehyɛ kyɛ.

Nkurɔfoɔ mmeɛnsa gyina kaa ho. Ka no ahosuo yɛ tuntum ne brown. Kraman gyina wɔn nkyɛn. Efie wɔ wɔn akyi. Akwadaa akwadaa kita maame na ɔhyɛ kyɛ.

Nkurɔfoɔ bi ahyia a wɔredidi. Candle sisi table so, ɛna aduane nso si table no so. Maame bi te hɔnom a abfraba te ne nan so. Abrewa bi nso wɔ akyire hɔ a.

Statius bebree ɛsisi nsuo mu na baako so y'amo no so kakraa a w'apagya ne nsa ɛde ahwɛ wiem. Ɛnua ɛwowɔ ɛdan no ho ɛna ɛwiem mu nso apae fitaa.

Odwan bi gyina nwura mu a ɔrewe nwura, nkurɔfoɔ mmiɛnsa bi nam kwan a ɛda nwura ne mu, baako so kɛntɛn na baako ɛs .

Abaayewa bi te dade pɔnkɔ so. Ɔhyɛ ataare tuntum ɛna ɔde adeɛ tuntum bɔ ne ti ɛna ɔhyɛ sikɛɛt. Abaayewa nso bi gyina n'enkyɛn a ɔnonso hyɛ sikɛɛt a n'ahusuo ɛyɛ griin. Dade pɔnkɔ no akyɛ yie.

Maame bi te hɔnom, na maame no anim no, table si hɔno a nkonnwa atwaho ahyia. Mmɔfra bi nso wɔ dan no mu. Na table no so no, colours ne adeɛ a nkwadaa de di agorɔ bebree sisi so.

Bɛma bi ɛte hɔnom ɛna ɔbaa bi asɔ ne ti. Na ɔbaa no a w'asɔ ne te no, ogyina bɛma na ɔte hɔ no anim pɛɛ. ɛna nkrɔfo afoforɔ nso gyina akyire ɛhwɛ. Na ɔbaa no ɛhyɛ sikɛɛt a ne kala ɛyɛ yɛlo.

Mmɔfra nsia bi te nnua ɛd duakaa mu a wɔrediagorɔ. Mmiɛnsa te mu ɛna mmiɛnsa nso wɔ akyire. repia. Baako ataare ahosuo yɛ fitaa ɛna ɔmo .

Nkurɔfokuo bi ahyia mu wɔ hɔ hanom sei, dodoɔ no ara hyɛ ntaade fitaa na nkwadaa mmienu gyina anim. Na wɔn nkyɛn hɔnom no, akwadaa fofor bi nso gyina hɔnom a ɔhyɛ ataare a n’ahosuo no ɛyɛ orange.

Bokiti bi si fam hɔnom a nsuo gum. Bokiti ne nkyɛn no, papa bi gyina hɔnom a ɔhyɛ ɛkyɛ fitaa, na n'ataade ahosuo yɛ tuntum. Na hwilbaro nso si hɔnom.

Papa bi gyina hɔnom, na n'anim no, table si hɔnom a papers ne books bebree gu so, na n'akyi no, ɔsp papa korɔ no hyɛ coat a ɔsan hyɛ specs, na n'akyi no, papa bi te hɔnom a ɔno nso hyɛ atare tuntum.

Abranteɛ bi a ɔhyɛ atare ɔreenge ɛte hɔnom. Na n'anim no, nnɛteɛ yɛ beberee ɛwɔ hɔnom. Nna nnɛteɛ n'akyi nso, nsu kɛseɛ nso da hɔnom. Na abansoro beberee nso etwa nsu no ho ahyia.

Nkrɔfoɔ bi ahyia atwa kanko adidi ɛwɔ paen mu. Akɔlaa baako ɛte wɔnmo ntam. Maame baako nso hyɛ ataare tuntum a ɔsan hyɛ ɛkyɛ tuntum. Baako nso t n'enkyɛn a ɔhyɛ ataare pink.

Nkurɔfokuo bi ɛrenante, wɔn nyinaa hyɛ ataade tuntum, nso baako wɔm a ɔhyɛ yellow. Na wɔso fish kakraka bi a wɔde ɛrekɔ, nkurɔfoɔ bebree didi wɔn akyi.

Nkurɔfoɔ bi gyina fundaka an akyi. Efundaka no, wɔde flag a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, yellow ɛnna green akata so, ɛnna flowers bebree gugu ho.

Nkrɔfokuo bi ahyiam, na papa bi a ɔte akonnwa bi so rebɔ twene. Na ne nkyɛn no, nkrɔfoɔ bebree nso wɔ hɔnom a ntwene sisi wɔn anim. Na edwam hɔ no, nkrɔfokuo bi nso resa.

Nkwadaa bi nam kwaeɛ mu. Wɔretu mmirka. Nea ɔdi kan no resere. Dan nso wɔ wɔn akyi. Nkwadaa no, wɔnhyɛ mpaboa. Baako atare ahosuo yɛ blue, ɛnna baako nso deɛ yɛ blue.

Nkurofoɔ bi ɛte hɔnom. Nna teebol esi ɔmo anim. Na teebol no so no aduane beberee esisi so. Ɛna nsa bebree nso si so. Nsuo nso si teebol no so.

Akonnwa fɛfɛɛ bi si dan no mu na akonnwa no nkyɛn no, ɔmo, dua ketewa bi si hɔ. Na akonnwa no anim nso, didipono a tree si so nso si hɔnom.

Nkurɔfoɔ kuo bi ahyia wɔ baabi faako, na abansoro bebree atwa wɔn ho ahyia. Papa bi a ɔgyina nkurɔfokuo no mu hyɛ atare kɔkɔɔ. Soro a aseɛ nso yɛ aahye. Abɔfra bi nso nam nkyɛn hɔ.

Nkrɔfoɔ bi ɛnam ɛsrɛ so wɔtete camel so. Maame bi a ɔte camel so de ade akta n'ani. Na baako nso de kyiniiɛ akata n'aso na ebi nso nenam fam.

Abaayewa bi koto hɔ a nnoe atwa ne ho ahyia. Ↄhyɛ ataare kɔkɔɔ. Adoe no baako ate ne ho rehwɛ n’anim, ɛna kwaeɛ atwa wɔn ho ahyia. ℇna asase pɛtɛɛ nso da nkyɛn hɔ baabi.

Nkurɔfokuo bi te akonnwa so. Na wɔn anim no, table tenten bi si hɔnom, a laptop sisi so. Nkurɔfokuo no mu baako hyɛ atadeɛ tuntum.

Papa bi ɛhyɛ kyɛ a ɔsan so hyɛ kot fitaa ɛne mpaboa fitaa. Na saa papa yi kita fɔko ɛne kyɛnsee. Ɛna ɔde ahwɛ papa foforɔ so a ɔno nso ɛhyɛ atare tuntum.

Papafo bi gyina kwaeɛ mu. Na wɔn akyi no, car mmienu si hɔnom a baako ahosu yɛ fitaa ne blue. Ɛna baako nso deɛ yɛ ash. Na papafoɔ no a wɔgyina hɔnom no, mmienu kita tuo.

Maame bi a ɔbɔ duku gyina ntoosi ho a okita sika, maame bi nso te n’akyi a wabɔ duku a n’ataadeɛ ahosuo yɛ pink. Maame foforɔ bi nso gyina nkyɛn nohoa koraa ɔno rehwɛ ntoosi no.

Kaa bi nam mfutukwan so, kaa no ahosuo yɛ fitaa, na dan a wɔnsi nwieeɛ bebree wɔ kwan no ho. Atwedeɛ bi twere contaner blue bi ho. Mfutukwan no so ayɛ mfuturo bebree.

Wheel barrow bi si hɔnom a papa bi gyina ho. Papa no hyɛ ɛkyɛ fufuo, ɛna ɔhyɛ nkatasoɔ a ne colour yɛ orange, ɛna nkurɔfo foforɔ bi nso ahyiam wɔ nkyɛn hɔ no.

Maame bi a n'atare ahosuo yɛ ash renom afiri koraa mu, na papa bi a ɔbɔ wɔɔkye a ɔsan hyɛ sopɛɛse gyina n'anim, na ne nkyɛn mu nso, aberanteɛ bi te hɔnom, na aberanteɛ no nkyɛn mu nso abayewa bi a n'atare ahosuo yɛ orange nso te ne nkyɛn.

Mmeranteɛ bi so adeɛ wɔ wɔn ti so, nnɛteɛ na agu adeɛ ne mu, na wɔreforo pamporo dua akɔ soro, baako hyɛ ataade fitaa na baako hyɛ ataadeɛ blue.

Ɛdan a abubu, kaa a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, nkurofoɔ bi a ɔmo gyina ɛdan a abubu so, nkurofokuw bi nso a ɔmo hyɛ atareɛ ɔreenge a ɔmo ahyiam wɔ faako.

Papa bi da hɔnom a ntoma kata ne ho na adɔkotafoɔ nnan bi gyina ne nkyɛn, adɔkotafo ne nyinaa hyɛ gloves ne nose mask, na wɔn akyi no, papa bi nso gyina hɔ a ɔhyɛ ataare brown.

Papa bi te akonnwa so a okita phone. Papa no hyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ blue. Na kanea si dan no mu. Maame bi nso kuta praeɛ a ɔrepra dan mu hɔ.

Maame bi te hɔ a ɔhyɛ nose mask. Maame n’anima no, table si hɔnom a aweneɛ ahodoɔ bebree gu so, aweneɛ no ahosuo ne bi yɛ tuntum, kɔkɔɔ, yellow na blue.

Maame bi a ɔhyɛ nos maks ɛte hɔ nom. Na maame no anim no, ahweneɛ ɛgu teebol. Na ahweneɛ ne bi ahosuo yɛ kɔkɔɔ, yɛlo, tuntum, fitaa.

Nkurɔfokuo bi ahyiam a wɔn nyinaa hyehyɛ nose mask, na akwadaa baako te bicycle so wɔ wɔn mu a ɔhyɛ atare kɔkɔɔ. Na n'akyi no, aberanteɛ bi nso gyina hɔnom a wama ne nsa so.

Maame bi ekuta kwantere a ɔde ɛsa adeɛ. Abofra bi ɛte hɔnom a kyɛnse si n'anim. Ɛna kap nso si hɔ. Papa bi te akonwa so a okita aduane a ɔba abedi.

Aberabteɛ bi te dadepɔnkɔ so, na n'atade ahosuo yɛ fitaa. Na n'akyi no, aberanteɛ foforɔ bi nso gyina hɔ a n'atadeɛ ahosuo yɛ tuntum. Na ɔkuta polythene a ɔde resi dadepɔnkɔ no akyi. Nkyɛn mu hɔ ara nso, papa bi nso koto hɔ.

Aberanteɛ bi te bicycle so, na aberanteɛ yi ataare ahosuo yɛ fitaa, na n’akyi no, aberanteɛ fufuo bi gyina hɔnom a ɔhyɛ ataare tuntum. Papa bi nso koto hɔnom.

Papa bi kuta abɔfra a ɔhyɛ atare kɔkɔɔ, na papa no nkyɛn no, maame bi nso a ɔhyɛ atare fitaa, wagu mmaayaafi fitaa nso gyina ne nkyɛn, na wɔn akyi no, akwadaa bi wɔ hɔnom a ɔresere.

Nkorofo bi ahyiamu ha, na saa nkorɔfoɔ yi bɛɛma bi ɛwɔm a ɔte ade kɔkɔɔ bi so a ɔhyɛ glooves a na ataade ahosuo ɛyɛ yɛlo a ɔsane ɛhyɛ kyɛ.

Nkurofoɔkuo bi ahyiam. Ɔmo nyinaa akata ɔmo ani. Mmienu hyɛ atare kɔkɔɔ. Ɛna mmienu nso ɛhyɛ kyɛ a ɛyɛ kɔkɔɔ ɛne fufuo. Na teebol bi si ɔmo ntam. Teebol no so no, aduane nkoaa na egu so.

Maame bi a ɔso nneɛma, na n'akyi no, maame foforɔ a ɔhyɛ atadeɛ a ɛbɔ mu nso gyina hɔ so nneɛma. Aberante akwadaa bi nso so efiewura soa me gyina akyire, ɛna papa bi anso . Papa bi nso asɔ ne sisi.

Papa bi te bench so a ɔhyɛ sopɛɛse, na table si n'anim a kuruwa Nkuruwa sisi so. Na ne nkyɛn mu nso, bɔɔla adeɛ si n'anim, ɛna papa foforɔ nso gyina hɔnom a ɔhyɛ sopɛɛse.

Maame bi a ɔhyɛ atade tuntum kuta abɔfra bi. Na maame no nkyɛn no, abɔfra ɔbaa bi nso gyina hɔnom a wahyɛ atadeɛ a n'ahosuoyɛ fitaa ne tuntum.

Nkurofoɔ anan bi a ɔmo nhyɛ ataare a baako dwane, nna mmiɛnsa ekita mmaa. Mmienu ɛde ahoma no ɛhwɛ gyata bi ɛne sibra bi ɛso.

Kodoɔ bi adane abutu wɔ nsuo mu, na kodoɔ no ahosuo yɛ blue ne kɔkɔɔ. Wɔn a na wɔte kodoɔ no mu no gugu nsuo ne mu a wɔrepere sɛ wɔbɛforo kodoɔ no.

Aberanteɛ bi gyina nnipa bi mu, na saa aberanteɛ yi hyɛ atare fitaa a fam nso yɛ trouser tuntum, ɛnna ɔsan nso hyɛ mpaboa blue, na ɔkuta frankaa a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne blue.

Mmrantewaa ne mmabaawa bi ahyiam a wɔregoro. Baako gyina edwa no mu a wasi ne tiri ase ɛna wɔn a wɔaka no gyina akyire a wɔrehwɛ. Na akyire hɔ nohoaa ababaawa bi a ɔhyɛ ataare orange kuta ne ba gyina hɔ rehwɛ bi.

Nkwadaa bi gyina papa bi anim, na nkwadaa no hyɛ atade fitaa soro, ɛna ɛfam nso yɛ tuntum, ɛna wɔn nyinaa abɔ tie a wɔsane hyɛ sopɛɛse, ɛna papa korɔ no nso hyɛ atade fitaa.

Yɛabobɔ nneɛma ataatae so. Na nneɛma n’ahosuo bi yɛ blue, red, yellow, green, white ɛna violet. Na nneɛma no wɔahyehyɛ no colour mu colour mu.

Kodoɔ si nsuo so. Kodoɔ no mu no, kodoɔ no yɛ mmienu. Nnipa mmiɛnsa te kodoɔ baako mu ɛna nnipa mmienu nso te kodoɔ no a baako no a aka no mu. Kaweɛ atwa ho nyinaa ahyia.

Mmɔfra bi rebɔ ball, na ball no ahosuo yɛ fitaa ne tuntum. Mmɔfra no bi aworɔ wɔn atare, ɛnna bi nso hyehyɛ ntare, na agoprama no a wɔrebɔ so ball no, kwaeɛ atwa ho ahyia. 04556.

Nkurɔfoɔ bebree ahyiam a wɔde powder ayeyɛ wɔn ho a ahweneɛ gugu wɔn kɔn mu ne wɔn nsa. Maame bi gyina akyire hɔnom a ɔhyɛ atadeɛ wɔ a ɔresere.

Aban soro bi a n'ahosuo ne yɛ kɔkɔɔ. Papa bi a ɔhyɛ kyɛ na n'ataare n'ahosuo no yɛ blu, enwae a ɔmmu ahosuo no yɛ fitaa ɛne tuntum.

Nkurɔfokuo bebree bi ahyia mu wɔ faako. Papa bi a ɔhyɛ kyɛ a n'ahosuo yɛ blue, yellow nw fitaa a ɔsane yɛ atadeɛ fitaa gyina hɔnom, a towel gu ne kɔn ho.

Papa bi a ɔhyɛ atare tuntum a ɔsan kita filag a n'ahosuo no yɛ griin egyina hɔ. Na n'akyi no, nkorɔfoɔ bi nso ɛhyɛ ntaare fitaa a ɔmo hyɛ kyɛ nso wɔ n'akyi. Kaa blu bi nso twam.

Papa akɔkora bi egyina hɔ. Na n'atare ahosuo ɛyɛ ahye. Na n'anim no, kaa bebree esisi hɔnom. Ɛna galɔn mmienu a n'ahosuo nso yɛ kɔkɔɔ esi hɔnom.

Kaa bi si hɔnom, na kaa no mu no, nkurɔfokuo bi tete mu. Kaa no anim no, ɔsono kɛseɛ bi gyina hɔ, ɛnna kaa no akyi nso, ɔsono kɛseɛ bi wɔ hɔ.